Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bathole yonke imijovo ebhaliweyo emabhukwini abo, esikhathini esinengi leyi mijovo bayinikwa ngo"nurse" lokhu kuyabavikela emikhuhlaneni etshiyeneyo kuphinde kubancede lokwakheni imzimba.

Ukugeza izandla ngesepa lamanzi agelezayo. Kuyanceda kakhulu ukulwisana lezifo emphakathini. Ukwenza lokhu kuyindlela elula eyokuthi imikhuhlane ebingathelelwana, ingabisahlasela abantu ngobunengi babo.

Odokotela abayisithupha, bagqoke izambatho ezivala umzimba wonke. Izambatho lezi zilithanga ezandleni balamagloves aluhlaza.

Nxa kulezifo eziyingozi ebantwini odokotela Kanye labonesi bakhangelwe ukuthi bagqoke izembatho ezibavikela ezifweni lezi lezi zembatho zaziwe kuthiweyi PPE ziyabanceda ngokuthi bengabi lemikhuhlane ethile

Imkhuhlane ehlukahlukeneyo edinga ukuthi abantu bethole imjovo, icovid 19 ngeminye yemikhuhlane yonale kuleminye imikhuhlane enjengabo menenjayithisi, labo measles layo edinga ukuthi abantu abantu nxa begula yona kumbe kumele bevikeleke kiyo beyethola imjovo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathole ulwazi ngezifo ezahlukeneyo ikakhulu emakhaya lapho okulemifula khona. Leyimfula isingaba lezifo ezinjengebhelehaziya. Kumele sisebenze ndawonye ukwenzela ukuthi wonke umuntu abelamanzi ahlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane ikakhulu amankazana bekwanise ukuthola imithi noma uncedo okukhangelane lezimpilo ngoba lokhu kungabakhipha engcopheni enkulu.

Kulabantu abamileyo elayinini esibhedlela, abantu laba bakhanya bezohlolisa abantwana babo ngoba abanengi bankhona omama abathweleyo kumbe ababhabhulileyo abantwana.

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu ethole usizo noma engakwanisi ukuya esibhedlela. Kwezinye izikhathi izibhedlela ziyahamba endaweni ezinjengezikolo kanye lasemakhaya besiyanika uncedo ebantwini abangasoze bekwanise ukuthi beyefika ezibhedlela.

Kulamanzi lapha aphuma phakathi ephayiphini esiya endaweni okungani yichibi kumbe ngumfula kulobaba lapha ogeza izandla zakhe.

Abantwana ikakhulu abangamankazana bayathunywa ukuthi bayekukha amanzi emaphandleni kanye lasemakhaya. Bayabe besebenzisa izinditshi lamagabha ukugcwalisa ama pheyili, ukuthi bethwale ekhanda behambise amanzi ekhaya.

Kulabantu abahleziyo labantu abamileyo, endaweni engani kusemhlanganweni kumbe kuse nsontweni. Kuhlangene obaba labo mama endaweni leyi.

Eskhathini esinengi abezemtholampilo bayahamba baye ezikolo zabantwana, amaprayimari, amaneari kanye lama pri skulu. Lokho bakwenzela ukuthi bayabe bekwazi ukuthi abantwana abanengi bayabe bebuthene endaweni zonalezo.

Kulabantu abasesibhoraneni, abantu laba bafila izigubhu amabhakede kanye lenditshi, kulomama omileyo labantwana, abanye abantwana bakhudlwana bakhanya bepompa leso sibhorane.

Kulezigulane ezisesibhedlela, ezihleziyo. Ezinye zihlezi esitubhini ezinye zimile. Kulabantwana abancane, osisi ogogo labokhulu.

Omama basesibhedlela laba ntwana babo. Abanye baya munyisa abanye bathwele abantwana. Labo mama bakhanya bemelele ukubona udokotela noma unesi.

Ukukhuluma ngezinto ezisihluphayo emoyeni kuyanceda kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthula engqondweni lokuthi engakhathazeki kakhulu. Impilo yengqondo iqakathekile njengempilo yomzimba.

Ukuhlekelela kanye lokuthaba komntwana kulamadla amangalisayo kuyelapha ingqondo kuphinde kususe ukukhathazeka emoyeni nxa umzali lomntwana bethandana ngendlela leyi imizwa yabo iyakhululeka.

Lapha sibona abantwana abakhanya bejabulile kakhulu mhlawumbe sesingathi babukele into ezihlekisayo kukhanya kungabantwana abancane kodwa ngeke sithi basesikolo.

Okunye okuqakathekileyo ikakhulu okukhangelene lokuphila kwengqondo yikuthi abantu befunde ukuzilolonga lokuhamba. Lokhu kuyanceda kakhulu ukuthi umuntu engacabangi izinto ezingayisizo.

Esikhathini sakhathesi sikhangelane lezinto ezihlukahlukeneyo. Okunye kuyasandela kucina kusikhubazisa ingqondo. Kuqakathekile ukudinga odokotela bengqondo kumbe ukukhuluma labantu abangakunceda nxa ususizwa ususindwa.

Leli libhakani le World Mental Health Day, libonisa abantu ababili bebambe isifanekiso sobuso bomuntu. Kukhanya abantu laba ababili omunye kungumama omunye kungubaba.

Eskhathini esinengi nxa ungena esibhedlela uyahlangana lebhakane elikutshengisa indlela eziya ezigabeni ezitshiyeneyo zempilo kuyanceda kakhulu lokho ukwenzela ukuthi kube lula ukuthola lapho ofuna ukuya khona

Kwesinye isikhathi, uyezwa inhliziyo yakho isiba buhlungu. Nxa ubona isigulane sihlezi embhedeni. Silimele kakhulu ekhanda. Okokuthi size safakwa lebhanditshi emhlophe.

Omama abasanda kuzala kuyadingakala ukuthi behlale duze lezibhedlela, kumbe amakilinika kumbe babe letiransiphothi elula ukuthi bayefika kulezondawo, ngoba nxa indawo ukhatshana ayimgqugquzeli umama ukuthi ahambe ehlolisa umntwana ikakhulu nxa esanda kubeletha.

Lesi yisibhedlela esilamawindi amhlophe lezihlahla eziluhlaza phambili. Phakathi kwesifanekiso lesi kulomuntu obambe ifoni lewilitshe.

Kulo mama othwele umntwana omncane, umama lowu ukhanya ekhuluma lonesi, unesi ugqoke isigqoko esimhlophe, unesi lo ukhanya ebuza umama lo imbuzo ebhala phansi izinto azitshelwayo.

Ukugeza izandla ngesepa kuyanceda ukukhipha ingcekeza kanye lamagcikwane. Lokhu kwenza umuntu angaguli njalo angatholi izifo ezingamgulisa.

Imibheda eminengi yesibhedlela ilamaviri. Lokhu kuyenzelwa ukuthi izigulane ezingakwanisi ukuzihambela nxa zisiya endaweni yokuya oparetwa noma e theater zikwanise ukufuqwa ngonesi zisiyakhonale. Lokhu kuyanceda kakhulu ngoba ezinye izigulane ziyabe zingakwanisi ukuhamba.

Indawo leyi kukhanya engani kusesibhedlela, kulombheda labantu abamileyo abangakhanyiyo kahle, phezu kombheda akukhanyi ukuthi kuesigulane kumbe akulamuntu.

esibhedlela kutholakala amawadi lendawo zokulaphela ezehluka hlukeneyo iradiology yikho lapha okuhlolwa khona phakathi komzimba kuhlolwe amathmba amaphapho inhliziyo kanye lamathubu omuntu lokhu kuyanceda ukuthi odokotela bebona ukuthi umuntu ubulawa kuyini

Ezibhedlela kulendawo yokuthi abantu bepake izimota nxa kuykuthi bazodinga usizo kumbe bazobona abanye abantu abagulayo, lezi ndawo lapho okupakwa khona izimota sungathola labodokotela labo bepakile ezabo izimota.

Esibhedlela noma ekiliniki yindawo okumele itshone ihlanzekile. Lokho kwenzelwa ukuthi izifo zingasuki kwezinye indawo zisiya kweyinye indawo lula. Njalo kuyanceda izigulane ukuthi zingaguli izifo ezingazilethanga esibhedlela.

Ku lezindawo ezinengi lapho okungela sibhedlela khona njalo kuqakathekile ukuthi ezindaweni lezi kube lamakiliniki ahambayo kumbe isibhedlela esihambayo, lokhu kuyanceda kakhulu abantu abasendaweni ezinjenga zona lezo.

Kuqakathekile ukuthi abantu ngaphandle kokuthi bengene phakathi kwamalabhorethi begeze izandla. Lokhu kuyayenza ukuthi kungabi lokungcola phakathi kwelabhorethi njalo nxa bephuma bephinde begeze izandla .Lokhu kubanceda ukuthi bengabi lokungcola kwamakhemikhali abasanda kuwasebenzisa.

Esikhathini esinengi odokotela labo"nurse" nxa behlola izifo ezithelelwa lula bayagqoka ama"mask" lezinye izembatho zokuzivala ikhanda ,ezandleni lasemehlweni.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu befundiswe ngendlela zokuncedisa nxa umuntu eqaleka kumbe ehlasela ngumkhulane wokuwa lezithuthwane. Ukuba lolwazi lolu lunika umuntu uncedo olukhulu luphinde lusindise lempilo yakhe.

Ukuya emhlanganweni okhangelane lezempilo yinto eqakatheke kakhulu ungazithola ufunda okunengi okufana lokuhlanzeka ukuvimbela izifo ngendlela ezahlukahlukeneyo kanye lokuthi impilo yakho imi njani.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa befundela ukubangodokotela, befunde langemtshina, lamathuluzi asetshenziswayo ngabodokotela. Lokhu kwenzelwa ukuthi nxa sebengabodokotela bebelolwazi lokusebenzisa leyomtshina kanyelama thuluzi.

Kuqakathekile ukuthi nxa abantu befundela ukuba ngodokotela befunde ngemithi ehlukahlukeneyo. Lokhu kuyabanceda ukuthi nxa sebengodokotela betshele umuntu ukuthi ulesifo lesi dinga umuthi onje uwunathe kanje.

Kulabantu abaphakathi kwendlu yokuhlola isayesi noma ilaboratory, lababantu bagqoke amamask phezulu kwamakhala abo ukuze bengagenwa yimikhuhlane le abayihlolayo abantu laba bagqoke amabhatshi amhlophe.

Esibhedlela kuyatholakala imosha. Leyindawo yikho okugcinwa khona izidumbu. Kuphinde kuhlolwe labantu abafileyo, ukuthi kutholakale ukuthi babulewe kuyini.

Abafundi bakula amalanga basebenzisa omakhalekhukhwini abanengi ukuze baququkise ukufunda kwabo. Nxa befunda besiya phambili bayasebenzisa ama laptop kanye lama thebhulethi ezikolo. Lokhu kuyabancedisa ukuthi bekwanise ukufunda imfundo efundwa jikelele umhlaba wonke.

Abantwana besikolo baphakathi kwelaboratory. Bahlola izinanakazana ezincane besebenzisa amastethoscope

Ukuqakathekisa ezempilo emphakathini, kuyanceda kakhulu. Kulamalanga lapho onesi labodokotela abatholakala khona endaweni ezisemphakathini, ezifanana lamaground. Lapha bayabe befake amatende, ukwenzela ukuthi abantu bebuye bezehlolwa.

Kuqakathekile ukuthi amazwe ngokuhlukana kwawo enike izibalo zemikhuhlaneni eyabe ikhona ngesikhathi sonaleso. Ngesikhathi seCovid19 sasithola izibalo zokuthi bangaki abantu abalayo njalo bangaki abantu asebebulewe yiyo.

Leli libhakane le women health and cancer awareness. Ibhakane leli limhlophe libe mnyama liphinde libe yibubende litshengisa indawo ese Canada okuthwa yi Vancouver.

Kuqakathekile ukuba lamalanga akhangele izifo ezahlukahlukeneyo. Lokhu kwenzela ukuthi nxa umuntu elesifo, ekwanise ukuthola uncedo. Ngoba izibhedlela ziyabe zikhangele isifo esithile ngeskhathi sangkhona.

Emhlanganweni omkhulu lapho okukhulunywa khona ngekusasa yezempiloeAfrica. Kutholakala abakhokheli abahlukahlukeneyo bexoxa ngengxoxo ejulileyo mayelana lokutholakala kwemithi.

Abazali abalabantwana abancane, kumele behambise abantwana babo emakiliniki ukuthi bayehlolwa ngudokotela. Lokhu kwenzelwa ukuthi bathole isifiso, emuntwini ololwazi lwezifo. Odokotela basebenzisa istestoscope ukuhlola isifuba somntwana, ukuthi uphefumula njani.

Ezibhedlela kuyabe kulodokotela oyedwa loba ababili yikho esikhathini esinengi kutholakala kulama "line", ukunceda izigulane kufakwa amabhentshi ukuthi belinde behleli isikhathi belinde ukubona udokotela.

Esibhedlela kusebenza abantu abahlukahlukeneyo bakhona odokotela labonesi, bakhona abantu abacleaneryo abakhangela ukuthi indawo ihlanzekile kube labantu abaphekela izigulane eziyabe zihlala esibhedlela. Kuphinde kube labatshayeli bamaambulensi labanye abantu abayabe besebenza ukukhuluma lezigulane.

Le yindawo eyisibhedlela. Leyindawo kuthiwa yiSangwa Poly Clinic. Lapha kukhanya kusegedini njengoba sibona ibhakane lakhona elibhalayo ukuthi yiluphi usizo olutholakala endaweni leyi.

Lapha sibona abantu besesibhedlela. Kulezigulanr ezintathu, odokotela ababili, lomuntu oyedwa okhanya ezovakatshela izigulane.

Leyi yindawo yesibhedlela okuthwa yidispensari lapha okuthathwa khona amaphilisi. Imiduli yakhona phezulu ilulaza. Ngaphansi iluhlaza okwesibhakabhaka.

Kuqakathekile ukuthi omama abasanda kuzala babe le wadi yabo bodwa .Lokhu kuyabavikela ezifeni ezehlukahlukaneyo ,kuphinde kuvikele labantwana abasanda kuzalwa.

Esikhathini esinengi ezibhedlela Kanye lemakiliniki kulemithi abayabe belayo yokwelapha abantu khonapho khonapho okukuthi umuntu uyabe engelasidingo ssokuyathenga imithi noma ukuhamba lemithi endlini imithi leyi eminye yimijovo eminye inathwa khonapho khonapho eminye ngamaphilisi.

Esibhedlela kuyatholakala izimota ezifanana lama ambulensi kanye lezimota ezihamba zisiyathutha imithi ziyiletha esibhedlela., kanye lezinye izinto ezisebenza esibhedlela ezifanana lembheda kanye lamathuluzi abodokotela.

Lapha sibona ujaha okhanya usembhedeni esesibhedlela. Ujaha lo esandleni sakhe uthwele inkomitsho emhlophe eceleni kwakhe kulenkomitsho eluhlaza.

Ukuyakhiwa kwezibhendlela kanye lamakilinika endaweni esisemaphandleni kuyanceda abantu abanengi kakhulu ukuthi bethole usizo nxa begula kulokuthi basuke bahambele bebuya emadolobheni ukuthi bezothole uncedo kwezinye iskhathi kuyabanceda ukuthi bakwanise ukugcina imali.

Izibhedlela ezinengi zilamabhakane ayabe ebhaliwe ukuthi lesi yisibhedlela ,phakathi kwesibhedlela uyathola kulama bhentshi okuthi abantu behlale nxa besalinde ukuthi bebone udokotela, phakathi emawadini kuyatholakala imibheda yabantu ababe zalala esibhedlela ukuze bethole uncedo.

Kulezifo ezinengi ezihlasela abantu abadala, lokhu kwenziwa yikuthi imzimba yabo iyabe ingasaqinanga ngokufana, izifo ezifana le parkinson's zihlasela ingqondo lamaseli emizwa.

Ukusebenzisa imitshina ethatha imifanekiso yezitho zanga phakathi kuqakathekile kakhulu ekutholeni amatshe ayabe ephakathi kwezinso. Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esizwa ubuhlungu obungapheliyo emzimbeni ahambe ayohlolwa ukuthi kutholakale ukuthi uhlutshwa yini.

Kulogogo okhanya ethatha i testb yeBP, I test le yeBP uyithathiswa ngusisi ogqoke isikipa esibomvu.

Kulesigulane esisembhedeni esikhanya si smayila. Eceleni kwaso kulo nesi, phambi kwaso kulo dokotela. Unesi ugqoke iskipa esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Kulamaphilisi ayisithupha athwele ngumuntu esandleni esivulekileyo. Ngaphansi kwesandla kulomganu obomvu lephepha elilamanzi.

Izifo ezinengi ezikhangelane lejwabu lomuntu zijayele ukubonakalisa ebusweni, lokhu kuyakwanisa ukuthi kube iyinto embi njalo kubeyinto enhle ngoba into nxa ikhanya iyelapheka.

Ezibhedlela kungumthetho ukuthi abantu behlolwe iBP kanye lokuthi behlolwe ukutshisa komzimba wabo. Bengaboni udokotela. Lokhu kwenzelwa ukuthi udokotela ebakwazi ukuthi isimo sempilo sabo sime njani.

Isifanekiso lesi sitshengisa ithambo ledolo. Esandleni senxele ithambo liphelele, liphilile. Esandleni sokudla ithambo selilokukhubazeka.

Ugogo uhlolwa ngodokotela inhliziyo ngomtshina okuthiwa yi state scoop ugogo ugqoke ibhulawuzi eluhlaza okwesibhakabhaka udokotela ugqoke ijazi elimhlophe.

Abantu abasebenza kumalabhorithori basebenzisa imtshina yakhathesi lokhu kwenzelwa ukuthi babone izifo ezitshiyeneyo eziyabe zisemzimbeni, lokhu ukuhlola kuqakathekile ukuyenzela ukuthi odokotela banike izigulani imithi ebafaneleyo.

Lapha sibona udokotela wamehlo, ehlola isigulane sakhe ngomtshina. Udokotela lo ugqoke isembatho esimhlophe. Isigulane sakhe sigqoke isigqoko esiluhlaza.

Amalaboratory ayanceda kakhulu esibhendlela. Ayanceda ukuthi kubonakala ukuthi isifo thize silatshwa njani, njalo ukukhangela igazi lomuntu ,noba umchemo kumbe amathe ukubona ukuthi uphethwe yisifo esinjani.

Phakathi kwama laboratory uyathola imithi eyahlukahlukeneyo eminye imithi iyingozi ebantwini njalo kuyabe kudingakala ukuthi ihlale ikhiyelwe ukuthi abantu bengayitholi lula

Umtshina lo kukhanya ungumtshina wokuhlola amathambo. Umtshina lo umhlophe umuntu owubambileyo ugqoke isikipa esibomvu, izicathulo ezimnyama lebhulugwe elimnyama.

Umduli endaweni leyi elulaza, kulesitulo esimnyama. Ideski emhlophe kanye lebhodi emhlophe. Kulebhokisi eluthanga.

Kulodokotela lapha othwele isigubhu esincane esegazi, ukhanya usendaweni yokucwaninga , ugqoke amaglovisi aluhlaza okwesibhakabhaka lejazi elimhlophe

ukunakekelwa kukamama osanda kubeletha labantwana abasanda kuzalwa kuqakatheke kakhulu imtshina efudumalisa abantwana iyanceda kakhulu ukuthi bathole uncedo nxa belezifo ezifanana le joundis kanye lezinye izifo zabantwana

Kuqakathekile ukuthi umntwana kusukela esikhathini ezalwa ethole uncedo esibhedlela ngoba kuleminye imjovo efunakalayo emncedayo ukuthi ekhule lokuthi evikeleke ezifeni ezihlukahlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana nxa besesebancane bebesiya esibhedlela ukuyahlolwa ngudokotela. Kuyingozi kakhulu ukuthi umntwana nxa egula, ehlale esendlini kumbe elatshwe esendlini. Kuqakatheke kakhulu ukubakwazi ukuthi umntwana ubulawa kuyini lokumdingela imithi yakhona.

Omama labantwana abancane bayakhangelwa kusukusela isikhathi umama ebeletha umntwana aze abeleminyaka emine. Bayaba behamba bonke esibhedlela udokotela ehlola umntwana aphinde ahlole lomama.

Imitshina etholakala ezibhedlela ihlukene. Kuleminye elobuso obuluhlaza. Lamabhathani okucofa, amanengi. Ayimbala ehlukahlukeneyo. Lemitshina iyanceda kakhulu. Ekukhangeleni komzimba womuntu eduze. Kanye lokukhangela amathambo.

Kulezinto ezihlukahlukeneyo esibhedlela ezincedisa abantu nxa bengasakwanisi ukuphefumula. Okunye kwalezizinto yi end trachea tube. Leyi tube incedisa umuntu oyabe esefakwe emtshineni wokuphefumula ukuthi akwanise laye ukuphefumula.

kulamanye ama tube asetshenziswa ukuhlola igazi lomuntu amanye alawo ma tube ngma vacutainer ayabe ekhanyisela elezivalo ziyimbala eyibubende le tube iqakathekile kakhulu e laboratory ngoba lisetshenziswa ukugcina igazi eliyabe lithethwe esigulaneni

Isindano sokujova siqakathekile kakhulu ekuhambiseni imithi emzimbeni ukuthi sikwanise ukulwisana lemikhuhlane masinyane. Sinceda ngokuthi siyahle singenise umuthi egazini ngendlela efaneleyo.

Phakathi kwelabhorithori siyathola imitshina yokukhangela amasampulisi amancane atshengisa izifo ezehlukehlukeneyo lokhu kuyasincedisa ukuthola izifo ezingabonakaliyo ngamehlo ukwenzela ukuthi abagulayo banikwe imithi ebafaneleyo.

I"technology" yakhathesi ekhangelane lezempilo iphambili kakhulu. Isilethela lezihlalo ezilamasondo. Lezi zihlalo zincedisa kakhulu laba abalamandla amancane awokuthi bezihambele bodwa.

Kulesifanekiso sezinso kanye lomtshina. Lowomtshina ukhanya ungumtshina weBP. Izinso lezi lomtshina lo zisendaweni ekhanya imhlophe.

Kulebhokisi eliyisiliva eliphezu kwedesk emhlophe ekhanya ihwayahwayiwe. Ekucineni eceleni kukhanya kule kheji okungakhanyiyo kodwa ukuthi ilani.

Esibhedlela kulemibheda ehlukahlukeneyo kulembheda yabantwana abancane abasanda kuzalwa abantwana asebekhulile kancane imbheda yabantu abadala lembheda yabantu abakhubazekileyo lokhu kuyanceda ngoba kugombolozela wonke umuntu oyabe egula.

Lowu ngumqwayi osetshenziswa ngabantu abayiziphofu. Phezulu kulesibambo esimnyama, phakathi laphakathi umhlophe, uphinde ube lomzila obomvu, umzila lowu wenzelwa ukuthi abantu babone ukuthi yisiphofu.

Lowu ngumtshina osakhompiyutha. Nxa sikhangele izikhala lezi eziseceleni sesingathi mhlawumbe sokungaba yisafe. Lowo mtshina umnyama ulembala emhlophe leluhlaza okwesibhakabhaka.

Phakathi kwamathuluzi amanengi okulapha abantu .Kulezigelo ezincedayo nxa kuyikuthi kule thambo eliqamukileyo .Lokhu kunceda ukuthi besike bengene phakathi enyameni beqondise ithambo belinamathisele besebevala ngezititshi.

Esikhathini esinengi esibhedlela nxa umuntu bekhubazekile kumbe elimele bayamnika udondolo lokhu kuyamnceda kakhulu ukuthi ebe ehamba kumbe ezimele yedwa.

Odokotela bamazinyo nxa bekukhipha izinyo bayasebenzisa ithuluzi okuthi yi pliers. Lokhu kunceda ukuthi bebambe izinyo elilodwa elifuna ukukhitshwa. Bekwanise ukuthi belidonse liphume.

Ezibhedlela kuyatholakala izinto ezahlukehlukeneyo. Kuyatholakala itanka elomoya, okokuthi lincede izigulane ezingakwanisi ukuphefumula , ukuthi ziphefumule. Kutholakale imbheda yokulala. Kutholakale imiqwayi lapha okufakwa khona amanzi legazi nxa kuyikuthi umuntu uyakudinga. Kuphinde kubelamatreyi, lapho okufakwa khona imithi lokudla.

Lowu ngumtshina okuthwa yi IMR, umtshina lo usebenza ngoku khangela phakathi komuntu ikakhulu ingqondo, usebenza kakhulu nxa besenza ama sejari wengqondo.

Lo ngumtshina okuthwa yiNavPro one, phakathi kwawo sibona imizila ebomvu. Kuphinde kube lemzila emibili elithanga kuphimde kubelemzila emibili eyimpunga.

Odokotela bamazinyo basebenzisa amathulusi amanengi kakhulu balama pliers kanye lamanye amathulusi bephinde bebele light elikhanyisa kakhulu ukuze bebone phakathi komlomo ukuthi ume njani lokhu kuyabanceda emsebenzini wabo.

Lowu mgumtshina wesibhedlela okuthiwa yimicroscope lowu mtshina usebenza ukubona izinanakazana ezincane ezingabe zikhona egazini kumbe kwezinye izinto abayabe bezihlola.

Esikhathini sakathesi kule technology ehlukahlukeneyo encedayo abantu kakhulu. Kulama-drone ancedayo ngokuphathisa imithi ngokuphazima kwelihlo, kanye lama helicopter athwala abantu esuka emaphandleni ebaletha ezibhedlela ezisemadolobheni.

kweziphathene lezempilo siyathola insimbi ezincedisa abantu ukuthin behambe ezuhlakahlukaneyo zikhona ezinika izigulane amandla ziphinde zibasekele ukuthi bekwanise ukuhamba bebodwa

Amathuluzi okwelapha abantu adinga ukuthi ngaso sonke isikhathi ebe ehlanzekile sengahlanzeka ngokugezisa ngamanzi ngokutshisa phakathi kwezitofu zabo kumbe ngokuthi amanye alahlwe kusetshenziswe amatsha.

Eskhathini sakathesi kule technology ehlukahlukeneyo encenda nxa abantu besiya esibhedlela eyinye yalawo mathuluzi ayidingi ukuthi umuntu ukuze imuthinte kathesi kulemitshina ekuthi noma umuntu ekhatshana iyakwanisa ukuthatha uku kudumala komzimba wakhe

Odokotela bamazinyo balama thuluzi ahlukahlukeneyo. Balamathuluzi ayabe elesibuko okukhangela izinyo lonke liphelele. Bephinde bebelamathuluzi okukhipha ingcekeza eyabe isemazinyweni.

Lezi zintambo ,ze internet ezikhonethiweyo endaweni okuthwa yi server. Intambo lezi ziluhlaza okwesibhakabhaka, intambo lezi zisebenzisa uku connecter abantu endaweni okuthiwa yi network.

Kule thuluzi zokwelapha ezihlukahlukeneyo ezokulapha amazinyo lezo kwelapha umzimba kanye lokusika umuntu nxa eselatshwa.

Lowomtshina kukhanya kukhanya kuyi remote control wendizamtshina okuthiwa yidrawn. Idrawn isetshenziswa kakhulu ukutshengisa abantu phezulu.

Imithi yakhathesi iphambili kakhulu kulemithi esetshenziswa ukulungisa ama homoni abafazi, lokhu kwenzelwa ukuthi bengazizwa behlukumezekile loba ukuthi bencediseke ukuthi bengasali kwezinye isikhathi.

Esikhathini sakhathesi sokulamaphilisi anceda ukukhipha izibungu eziyabe zisesiswini amanye lawo maphilisi ayabe esemabhokisini amhlophe alembala emnyama lebomvu. Kuqakathekile ukukhipha izibungu emzimbeni lokhu kuyenza ukuthi sihlale siphephile sibe lamandla.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu anakakele impilo yakhe ngendlela eyiyo esebenzisa ulwazi lwabodokotela. Esikhathini esinengi isigulane siyabhalelwa ukuthi siyedinga amaphilisi. Amaphilisi lawa ayabe esemabhokisini ahlukahlukeneyo.

Ukwelatshwa kwakhathesi kuletha amathuba okuthola uncedo masinyane ngemithi engamaphilisi. Ukusebenzisa imithi yesibhedlela kuyanceda ukuthi umuntu aphangise ukusila ngendlela eyokuthi imithi oyabe uyitholile iyabe iqondane lesifo sakho.

Imithi yakathesi isisize kakhulu ukuthi sikwanise ukulwa lemikhuhlane eyabe isikhathaza eminyakeni edlulileyo , kuqakathekile ukuthi umuntu nxa etahatha amaphilisi anje alandele imgomo yonke ayabe eyiphiwe ngudokotela ukuze asile

Emithini yakhathesi siyathola imithi ehlukahlukeneyo, njalo sithole lemithi evuselela amandla emzimbeni. Kulemithi yokuvala ubuhlungu lemithi ekulapha izifo ezahlukahlukeneyo.

Imithi yakathesi iyavuma ukuthi isigulane sithole amanzi noma silele. Lokhu kuyanceda kakhulu ngoba ezinye izigulane ziyabe zingasela mandla. Lawo manzi ayakwanisa ukuthi abelesawudo noma itshukela elinika umuntu amandla.

Imithi yakhathesi ibuya ihlukahlukene. Akhona amaphilisi. Kube le minye ebuya ingamanzi. Imithi le kuleminye elembangela enhle elapha umuntu kuphela. Kuleminye elembangela emibi. Ethi ingakulapha ivuse futhi ezinye izifo nxa umzimba ungaqinanga.

Emithini yakhathesi mInengi imithi ekhangelane lejwabu. Eminye imithi siyayithola emafutheni esiwasebenzisa imihla lamalanga. Leyi mithi iyanceda kakhulu.

Imithi yokukhwehlela ibuya yehlukahlukene njalo kulemithi ebuya igombozele ukukhwehlela konke Kulemithi yokukhwehlela ebuya ikhangele ukukhwehlela okomileyo. Kube lemithi ebuya ikhangele ukukhwehlela okukhipha isikhwehlela.

Imithi yamehlo eminengi iyathontiselwa elihlweni lokhu kwenzelwa ukuthi ihle isebenze elihlweni kulokuthi idlule emzimbeni wonke.

Esikhathini esinengi sibona imithi yakathesi ibuya isilungisiwe, ilungiselelwe ukuthi umuntu anathe. Lokhu kuyanceda ngoba abanye abantu bayabe bengakwanisi ukuthi bexhwathise kumbe bechole.

Imithi yakhathesi eminengi ilamakhosi, uyabe utshelwa ukuthi imithi leyi kumele uyinathe isikhathi esingaka ukuze isebenze kuhle emzimbeni.

Lowo muthi wokuthontisela emehlweni ubhalwe ukuthi yamoo, umuthi lo usebenza ebantwini abangaboni kuhle kumbe ebantwini abazwa amehlo abo eseluma, kumbe esewomile.

Kuleminye imithi etholakala emafrijini leyi mithi iyabe isithi nxa ingawomanga okoku godola iyabe izaba yingcekeza kumbe iphoyizeni.

Nxa sikhangela imithi yakhathesi silokunanzelela, ukuthi eminengi yakhona itholakala ingamaphilisi . Amaphilisi lawo, ayabe elapha izifo ezahlukeneyo, njalo ukutholakala kwawo emanengi kuyanceda abantu kakhulu, ngoba kutsho ukuthi ayathengeka.

Kulamaphilisi angamatshumi amabili abhalwe okuthwa yiLoperamide. Amaphilisi lawa aphezu kwendawo emhlophe. Wona amaphilisi aluhlaza.

Kwabasakhulayo, labasanda kuzalwa kuyadingakala imithi yokuthi ibancedise nxa amakhala abo evimbene. Eminye yemithi leyi iyabe isetshenziswa ngokuyikhamela phakathi kwamakhala.

Eskhathini sakhathesi abantu bayakwanisa ukuthola amanzi ngendlela ezahlukahlukeneyo nxa besesibhedlela. Ikakhulu abantu abangelamandla bayathola amadrip ayabe eletshukela phakathi ukuthi umuntu ekwanise ukuthola amandla ngesikhathi esifitshane ukwenzelukuthi elulame.

Imithi yakhathesi iyatholakala ihlukahlukene. Kuleminye eyabe ifakwe amafleva ukwenzela ukuthi inatheke lula. Lokhu kuyakhuthaza abantu ukuthi benathe leyomithi.

Kulemithi ehluka hlukeneyo ebhalwe allergy relief osekuqaliseni isivalo sakhona siluhlaza okwesibhakabhaka, ongaphakathi laphakathi isivalo sakhona simhlophe, osekucineni isivalo sakhona siluhlaza.

Kulezigulane ezikhanya zihlezi elayinini yasesibhedlela lezi izigulane zigqoke impahla ezihlukahlukeneyo. Ezinengi zihlezi phezulu kwebhentshi kodwa kulomama omileyo ukhanya ebhabhule umntwana.

Kuqakathekile ukuba lezindawo kumbe lezibhedlela ezikhangelane lokuphila kwabantu okwengqondo, izindawo lezi ziyanceda kakhulu ukuthi abantu behambe beyekhululeka khonale kumbe abanye bethole uncedo olukhangelane lokulwa lezidakamizwa.

kubalulekile ukuthi indawo yokwelapha abantwana ihlale ilungisiwe ngemibala ekhanyayo ejabulisayo lokhu kwenzela ukuthi umntwana engabi lovalo njalo ethole amandla okudla ukudlakwakhe ekhululekile

Kulabantu abahlezi phambi kwamakhompiyutha. Phakathi kweStem centre. IStem centre le ifundisa ngokwezemfundo kanye lezeScience.

Odokotela babantwana bayaqakathekisa ukuthi abantwana bathole imijovo kanye lamaphilisi ahlukahlukeneyo ngezikhathi lapho okuyabe kulezifo eziphumayo khona, lokhu kuyacenda ukuthi abantwana bengabanjwa yilezo sifo.

Umama uhlezi phezu kombheda endaweni engani kusesibhedlela umunyisa umntwana ongani usanda kuzalwa, kulabo dokotela abantathu abami eceleni kwakhe, odokotela laba bagqoke izembatho eziluhlaza.

Ibhakane leli libhalwe ukuthi SOS Children’s Villages okokuthi indawo leyi singabe kuyindlu loba indawo lapho okuhlala khona izintandane.

Abantwana abancane ikakhulu abangamankazana bayavakatshelwa ezikolo ukunikezwa imijovo ekhangelane lezifo zabomama. Leyi mijovo singahlukahlukana but ejayekileyo kuthiwa yi HPV.

Umntwana lowu ohlezi phezu kombheda ukhanya esesibhedlela elamanxeba okuthi watsha.

Nxa usesibhedlela uyathola usizo Kuma nesi Kanye lamadokotela ,kodwa nxa ezahlala esibhedlela isikhathi eside uyathola umbheda wokulala Kanye lokudla lokhu kumnceda ukuthi aqine lokuthi akwanise ukuphuma sibhedlela.

Kulabodoko abahlukahlukeneyo, kulabanye abakhangelane lokwejwabu labantu ikakhulu ebusweni, laba odokotela bayaziwa njengama dermatologist bayabebefunde kakhulu, besazi zonke izinto ezifunakalayo ezikhangelane lejwabu lokuthi lihlale licwebezela.

Ekhemisi lapho okulungiswa khona imithi yokunceda abagulayo. Kutholakala abasebenzi abagqoke ama uniform amhlophe .Lezi zisebenzi ziyayazi yonke imithi lokuthi ilaphani. Kwesinye isikhathi nxa ulesifo esingadingi isibhedlela ungayababuza imithi efunakalayo bekuncede.

Kulodokotela lapha ogqoke ijazi elithanga lengwane eluhlaza ukhanya ethatha isigulane sakhe ithesti yecovid.

Endlini leyi yokucubungula kulabantu abane. Ababili bahlezi, abathathu bamile. Bonke lababantu bagqoke amajazi amhlophe. Abathathu bagqoke amanethi aluhlaza emakhanda.

Lapha sibona izisebenzi eziyisitshiyagalombili. Kulabomama ababili lamadoda abayisithupha. Lababantu bahlezi endaweni ekhanya kusehofisini.

Umphathi khemisi kufuna ukuthi abe lolwazi olunengi kakhulu ngemithi. Lokhu kuyanceda ukuthi nxa eminye imithi ingekho etshele isigulani ukuthi hayi usungazama lowo muthi onje lawo usebenza okufana lalowo onje.

Kulodokotela ovule ifuriji, leyi furiji ikhanya ilamasampuluzi akhangelane lezinto abazihlolayo ku labhorithori, Udokotela lo ugqoke ijazi elimhlophe

Kulodokotela wamehlo ohlola ogogo lapha, udokotela lowu ugqoke isembatho esimhlophe, ugogo uqhiyile ekhanda wagqoka ijazi elimabalabala.

Onesi labodokotela bayasebenzisana. Noma imfundo yabo ingafanani kakhulu kodwa kukhona ulwazi abasuke bebelwazi bonke. Lokhu kunceda izigulane kakhulu ngoba nxa udokotela engekho unesi uyakwanisa ukuthi ancede izigulane.

Nxa ungakahamba kwamanye amazwe kuyadingakala ukuthi ubonwe ngudokotela noma ngunesi bakunike incwadi yokuthi uphilile lokhu kuyabe kukuvikela ezifeni oyabe uzazithola phambili.

Umnunzana lo ukhanya engumakanika womtshina ongaba yilaptop. Ugqoke ama gloves amhlophe, kanye lejazi elimhlophe lekepesi emhlophe.

Kulabosisi ababili abahleziyo endaweni engani iyingadi. Oyedwa usisi uhlezi phezu kwe wheelchair omunye ukhanya engani uguqile. Bakhanya bethelela izithelo.

Kulo dokotela lapha okhanya ethatha igazi emuntwini ongumama, udokotela lowu ugqoke ijazi elimhlophe, umama ugqoke esiluhlaza okwesibhakabhaka waqhiya ngeqhiye eliganu.

Kwezinye izikhathi nxa kushota odokotela kumbe o nurse kuyasetsenziswa ezinye izisebenzi zikahulumende ezifanana lama sotsha kanye lamapholisa loku kunceda ukuthi abantu bekwanise ukuthola usizo ngesikhathi esifitshane

Kulomama othwele umntwana, lodokotela labantu abakhanya bebabuza imbuzo. Udokotela ugqoke ijazi eliluhlaza okwesibhakabhaka.

Emakhemesi amanengi uyathola usizo, olukhangelane lefamily planning, ukudla, okwakha imzimba. Okunjengamaproteinshake. Kanye kamafutha okugcoba umzimba. Kuqakathekile ukuthi emphakathini, kube lekhemisi, ukuthi abantu bathole imithi lula.

Ekhemesi kuyatholakala imithi lezinye izinto ezincedayo umzimba. Kutholakala labantu abamenda ubuso, kanye lomphathi wekhemisi. Laba abantu baqakathekile ngoba bangakutshela bephinde bakuncede ngemithi lokunye oyabe ukudinga.

Leyi yikhabothi yemithi ehlukahlukeneyo, eminye imhlophe ,eminye iluhlaza ,eminye ibomvu , eminye iluhlaza okwesibhakabhaka.

Emakhemisi lapho okutholakala khona imithi ehluka hlukeneyo ,kuqakathekile ukuthi nxa ufuna imithi eqinileyo uqale uyebona udokotela ubusuhamba lencwadi usiya ekhemisi ukuthi bekunike imithi yakho oyidingayo.

Kulebala lapha elibhalwe ngesi Kinyarwanda. Ibala leli nxa silitolika ngesiNdebele, litsho ukuthi sisebenza sonke kumbe siyasebenzisana.

Indawo le kukhanya kuthengiswa imithi, kubhalwe ukuthi umubirizi pharmacy ,lapha kukhanya kulabo jaha abathathu, oyedwa uphezulu kwebhasikili.

Ekhemisi akuthenguswa imithi yodwa, kuyathengiswa lamafutha kanye lezinye izinto ezincedayo emzimbeni .Kuqakathekile ukuthi nxa ijwabu lakho lingavumelani lamafutha owathenga ezitolo, uhambe uyebona umuntu osekhemisi..Kungaba lusizo olukhulu kakhulu kuwe.

Amabhokisi emithi atholakala ekhemisi ayahlukana ngemibala. Akhona ayabe eluhlaza okwesibhakabhaka, abomvu Kanye lamanye alembala ehlukeneyo wonke ayabe elotshwe ngamabizo ahlukeneyo asitshela imithi ephakathi kwawo.

Kulemithi ehlukahlukeneyo phakathi kwekhabothi. Eminye isemabhokisini amhlophe, eminye isemabhokisini aluhlaza okwezibhakabhaka.

Kuhle kakhulu ukubona abantu abatsha bebuthene ngobunengi babo behlanganele ukuthi behlolwe impilo yabo mahala imihlangano leminkankaso efana layonale iyangcedisa kakhulu ukuthi abantu bebekwazi isimo semzimba yabo masinyane

Kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lemihlangano eqondene lezempilo kumbe eqondene lokuthi abantu bengaphila ngcono njani kuyini abangakudla, kuyini okungamelanga bekudle.

Kulabantu abaphakathi kwetende, Itende leli phezulu limhlophe liphinde libe lombala olithanga. Abantu laba bakhanya bemile. Kuhlangene obaba labomama.

Onesi abanengi babonakala ngezambatho eziluhlaza okwesibhakabhaka kumbe eziluhlaza kuphela. Lokhu kuyenza ukuthi bebelomehluko, phakathi kukanesi lodokotela.

Kuqakathekile ukuhlangana lentsha esesikolo ukuthi sibambanisane ukukhankasa mayelana lezempilo, singakhankasa nge ngegcikwane le HIV sisebenzisa amabhakane ayabe elama libhoni abomvu.

Iqembu labantu elikhangelelane lezokuthola impilo zocansi lijwayele ukugqoka izikipa ezibomvana leli qembu esikhathini esinengi liyabe libuthene lingomama bodwa kuyathokozisa kakhulu ukubona abantu bezimisele ngokulwisana lezifo zocansi.

Isifanekiso lesi sisitshengisa umntwana ophakathi kwesisu sikamama ozithweleyo. Isifanekiso lesi sithetshulwa okutshengisa odokotela ukuthi umntwana ukhula kahle njalo ukuthi usengakanani phakathi kukamama.

Omama abasanda kubeletha, bayathola imjovo ehlukahlukeneyo. Lokhu kunceda ngokuthi nxa bemunyisa, bayabe benika abantwana babo imithi, imkhuhlane, ehlukahlukeneyo.

Omama kulamaphilisi abawanathayo ukuthi bengazithwali. Lawamaphilisi aziwa kuthiwa yibirth control. Amaphilisi lawa bawanatha kanye ngelanga, inyanga yonke.

Lapha sibona abantu abayisithupha abahlezi phansi. Bekhanya bexoxa. Abanye bakhona bagqoke izikipa ezilithanga. Oyedwa ugqoke ijazi eliluhlaza okwesibhakabhaka . Omunye ugqoke eliluthuli.

Lapha kulodokotela ohlola umama ozithweleyo. Udokotela lowu ukhanya elalele isisu sikamama nge- sthetiscop. Umama lo uyahlekelela nje njengoba bemhlola.

Umntwana usesikalini isikali lesi sithatha isisindo somntwana sitshele abodokotela ukuthi umntwana usekhule okungakanani ngemva komntwana kulomama okhanya ehlekelela.

Nxa abantu begijima noma besenza ama sports kumbe imidlalo, kuqakathekile ukuthi beke bethathe ikhefu lokunatha amanzi ukwenzela ukuthi begcine amandla abo ephezulu.

Ukuzelula kuqakathekile emdlalweni, loba kumasports. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi amathambo emzimba angabambani njalo angaqaqambi njoba. umuntu uyabe esenza leyomidlalo.

Kuqakathekile ukuthi noma abantu bezilolonga bedlala amasports kumbe imidlalo ehlukahlukeneyo kube labantu abakhangele ukuthi bazabalapha nxa kuyikuthi bangalimala.

Kuqakathekile ukuthi labantu abangomama bezilolonge, bezelule, behambe ezindaweni lapho okujinywa khona. Lokhu kuyagcina umzimba uphilile.

Amanzi aqakathele kakhulu kumasports noma kwezemidlalo ngoba ayanika umuntu ukuphumula Kanye lamandla lokhu kuyabe kuyenzelwa ukuthi umuntu ekwanise ukuqhubekela phambili ngemidlalo oyabe eyenza

Isigulane sifake iqwa elaneleyo lekhabhoni dayokisayidi esandleni. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuphangise ukuwomisa isilonda noma ukuphangisa ukupholisa amanxeba wokutsha.

Khathesi ngesikhathi seAI. Uyakwanisa ukubuza kuAI ukuthi nxa ngisizwa umzimba wami usizwa kanje kuyini engingakwenza noma kuyini okungabe kungiphethe.

Leyi yimitshina yokuhlola omama abazithweleyo. Imitshina le intathu. Imitshina leyi isebenza kakhulu ezibhedlela zokubelethisa.

Imithi yesintu iya. mila ezindaweni ezehlukahlukeneyo kuleminye okuthiwa yiwandaringiju elemibala eluhlaza lobubede leyo imithi ikhangelene lokulapha izifo ezitshiyeneyo Kanye lokuhlanzeka kwegazi

Kuyisiko lakudala ukusebenzisa imithi yesintu kuqakathekile ukuthi sibuyele emuva siyelondoloza ulwazi ngemithi leyi. Ukuba luhlaza kwamahlamvu athile kwakuphinde kube luphawu lokuthi umkhathi usutshintshile.

Imvelo isipha izipho ezinhle kakhulu. Izihlahla kanye lamahlamvu alapha imikhuhlane ehlukeneyo. Kwesinye isikhathi imithi yokwelapha iyatholakala khonapho emagcekeni ethu. Kumbe emaguswini.

Eminye imithi yesintu itholakala izimpande, noma ibutshani. Leyimithi iyaziwakakhulu ngabantu bakudala, intsha ayilalwazi kakhulu ngemithi yesintu, kodwa ngenxa yetechnology abanengi sebesibakwazi.

Lesi yisihlahla sebhanana esincane, esingakazali. Silamahlamvu aluhlaza, ekucineni abe yibubende. Lesi sihlahla sikhanya sisendaweni okungaba yingadi kumbe kube liganga.

Asiyoyonke imithi yesintu ehambelana lawonke umuntu, kwezinye izikhathi kuqakathekile ukuthi ubuze ebadaleni ukuthi imithi enje iyasebena yini ngakithi.

Esikhathini esinengi imithi yesintu iyabe iluhlaza .Leyi mithi esetshenziswa ngendlela ezehlukeneyo. Kuleminye okufuthwa ngayo kuleminye okugezwa ngayo leminye edliwayo.

Imithi eminengi eyesintu ijwayele ukuthi ibabe. Abadala bathi uyizwa njalo ukuthi iyasebenza. Leyimithi iyatholakala ezindlini, ltholakale lasegangeni.

Kule mithi yesintu esiguquke kakhulu yaze yabambana lemithi yakathesi . Imithi efanana le moringa uyayithola iliphilisi , uyithole iyimpuphu kumbe uyithole ingamanzi.

Kulemithi ehlukehlukeneyo . Eminye iluhlaza, eminye iyibubende, eyinye ibomvu eyinye ilithanga.

Kulezihlahla ezehlukahlukeneyo izihlahla lezi ziphakathi kwamaplasitiki amnyama, zilamahlamvu aluhlaza amahlamvu lawa akhanya emancani.

Imithi yesintu eminye iyahlanganiswa leminye imithi yakathesi ,Lokhu kwenzela ukuthi isebenziseke kalula. Icena liyahlanganiswa lamafutha ukwenzela ukulapha izifo zejwabu.

imithi efana le transretinal iyancedakakhulu leyomithi yesintu inceda ukwelapha izifo ezihlukeneyo kanye loku qhinisa imzimba yethu kuqhakathekile ukubakwazi ukuthi isetshenziswa njani ngoba ungathatha imithi eminengi sungalimala

Kusukela emandulo okhokho bethu babekhangelele kakhulu emithini etholakala ezihlahleni leyi mithi yayilandwa emaguswini ifuna ukuthi ubelolwazi ngayo ukuthi uwuthole yayinceda kakhulu umzimba ukuthi ulwisane lemikhuhlane etshiya tshiyeneyo.

Kulosisi lapha osekhabetheni ,elemithi ehlukahlukeneyo .Kukhanya efuna ukudobha omunye wakhona ,kuleminye imithi ephezulu kwetafula.

Kulemithi yesintu ehlukahlukeneyo encedayo ngokukhwehlela kumbe nge flu, ijinja le lemoni liyanceda, nxa ungalixhwathisa uyakwanisa ukuthi ulinathe lokhu kuyaxotsha iflu kanye lokukhwehlela.

Lapha sibona isihlahla esilamahlamvu aluhlaza. Amahlamvu lawa akhona amancane akhona amakhulu.

Kulemithi ezikhulela yodwa egangeni enceda abantu kakhulu. Ngesikhathi se COVID-19 abantu babesiya egangeni ukuyadinga imithi efanana lezombane. Leyimithi yayinceda kakhulu ngoba wawuyikha uyixwathise ayidingi ukuthi ukuthi uyithenge kumbe ukuthi uthwale nzima.

Egangeni kulezihlahla ezahlukehlukeneyo ngesikhathi sehlobo kulezihlahla ziyabe zilamahlamvu, aluhlaza kulezihlahla ezinde, kulezi hlahla ezifitshane, izihlahla ezahlukehlukeneyo ziyatholakala egangeni.

Leli liluba, iluba leli lilamahlamvu amhlophe aphumayo. Kulamahlamvu aluhlaza angaphansi. Iluba leli likhanya lisendaweni eliganga.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni. Abantu bakudala babeyisebenzisa leyimithi ngoba babeyazi. Esikhathini sakhathesi intsha ayiyazi imithi leyi yesintu.

Kulemibhida lezithelo ezihlukahlukeneyo esifanekisweni lesi. Kulama avocado, amabhanana, amakhabe, amakherotsi amagalikhi kanye lokunye okwahlukahlukeneyo.

Esikhathini sakathesi abantu abanengi bayakholwa ukuthi imithi yesintu iyanceda kakhulu ngoba ayila mbangela enengi kakhulu nxa uyithatha. imithi esiyithola emakhemisi iyabe ilembangela ezinengi .

Kulemithi ehluka hlukeneyo eyesintu esiyikhulisa endlini, leyi ifanana lezihlahla zegamuthri, izihlahla eze gamuthri ziyanceda ukuthi umuntu nxa ele flu, uyixhwathise efuthe ngayo kumbe ayinathe.

Kulesihlahla esiluhlaza esifanekisweni lesi. Lesisihlahla sikhipha amaluba ayibubende.

Ikhona imithi yesintu esuka ibe yingozi nxa ingasebenziswanga kuhle noma nxa engahlaliswanga kuhle leminye imithi kuqakathekile ukubuzisisa ukuthi imithi isebenza njani ngaphandle kokuthi uyasebenzise.

Esikhathini esinengi kuqakathekile ukuba kwazi izihlahla ezithile. Kulezihlahla ezisiza abobaba nxa befuna usizo oluhluka hlukeneyo, njalo lezizihlahla ziyabavikela kwezinye izifo.